Dziɖegbe kaɖi dɔwɔla aɖewo le dɔ wɔm le dziɖegbe kaɖiawo ŋuti. Wotsatsitre ɖe nugo aɖe me yame le dɔa wɔm. wodo awu ƒe amadede ye nye blɔ eye woɖɔ kuku ʋe.

Ame aɖewo le gaxɔme. Gaxɔmenɔlawo ƒe awu yi wodo ƒe amadede nye aŋtsiɖiɖi. Kpovitɔ aɖewo hã le wo gbɔ. Gaxɔmenɔla ɖeka le nu kplɔm. Kpovitɔwo le wo ŋu dzɔm.

Le egbea mea atiglinyi woameve wóle egbadzi eyɛ ameha aɖewo hã wóle eʋu me, ati sɔgbɔwo le afima, atia eɖewo kɔ́ eyɛ eɖewo hã wóle kpuie, exɔ le eʋua tame

Ame aɖewo tsi atsitre le mɔto. Woƒe xexleme enye atɔ̃. Eŋu aɖewo hã wotɔ te le teƒe ma le mɔmemidzraƒe aɖe. Ame aɖewo le dzokeke dzi.

Afɔku aɖe dzɔ eye xɔ aɖewo kaka. Ati aɖewohã wo kaka ɖe anyigba. Ati yi tsi atsitre aɖe hã le xɔa megbe alilikpo yibɔ aɖe hã le yame.

Ŋutsu adre aɖewo le xɔ aɖe tame, wole mɔɖaŋudɔ aɖe wɔm eye ame etɔ̃ woɖui kuku, ame eve meɖɔ kuku o.

dɔwɔla aɖewo le dɔwɔƒe. Ɖeka ɖɔ kuku eyey ɖewo hã wodo dɔwɔƒewu. Antrɔe aɖe hã le teƒe ma eye wo le dɔwɔm la nugo aɖe yi wotsɔ gakpo hewɔ ŋuti.

Ame aɖewo le ŋɔnudrɔƒe. Ŋɔnudrɔla la bɔbɔnɔ zikpui dzi le aɖakago aɖe me. Amea ɖewo hã bɔbɔnɔ zikpui dzi eye nyɔnu aɖe tsi atsitre ɖe woƒe ŋgɔgbe. Agbale vovovowo le kplɔwo dzi eye kpovitɔ aɖe hã le xɔ la me.

Ameha aɖewo ƒoƒu hele wɔwɔfia wɔm. Ɖeka le nuƒomɔ ɖe asi eye susɔeawo le nuŋɔŋlɔ aɖewo yi woŋlɔ ɖe agbale dzi ɖe yame yi ke ƒe amadede nye dze, yibɔ kple ʋe.

Xɔɖola aɖewo le xɔ ɖom, wotsɔ semɛnt kple brikisi kɔ le xɔa ɖom. Wotsɔ woƒe xɔ ƒe dzidzenuwo hã da ɖe wo ɖokuiwo gbɔ hekɔ le dɔa wɔm. gakpo aɖewo yiwo ŋu dɔ wɔm wole hã le teƒe ma eye wotsɔ le woƒe dɔ wɔm.

Eŋu gbɔsɔsɔ aɖewo bi dzo. Xɔ aɖe hã bi dzo. Eŋumɔ aɖe to teƒe ma eye amewo le teƒea. Eŋu aɖewo hã yiwo mebi dzo o va tso me va yina.

Afrika nyɔnuwo ƒe afɔkpa yiwo ƒe ete wotsɔ elãgbalẽ kɔ wɔ eye wotsɔ nulɔka vovovowo tsɔ lɔ wotsɔ ɖo asi le asime le dzadzram.

Nyɔnu la le exɔ me. Ele asamuxɔ dzi. Eŋuwo le exɔa gɔme tom. Nyɔnu la le nu wɔm le kɔmpita dzi. Edo awu yibɔ eye wònɔ zikpui dzi.

Ŋutsu etɔ̃ aɖewo le mɔɖaŋu dɔwɔƒe gã aɖe le gakpo aɖe ŋu dɔ wɔm. Woɖɔ kuku ʋe eye awu yi wodoa nye aŋuti madede ƒe awu.

Ŋutsu aɖe bɔbɔnɔ anyi hele mɔ aɖe ɖe asi, ati zikpi alo bench aɖe le eƒe ŋgɔ yi eƒe dɔwɔnu aɖewo le edzi. Woɖo asi aɖe ɖe eƒe megbe le enu dzram le agbadɔ aɖe gɔme.

Ɖetugbevi ene aɖewo le nu ɖum le agba me helé agba ɖe asi, ɖeka bla ta, wo katãa wole dzidzɔkpɔkpɔ me eye ɖeka lé agba ɖe asi eye ɖeka hã ƒe asi le agba la me.

Ɖevi adre aɖewo bɔbɔnɔ gakpo dzi. Gakpo la ziɔ ɖe egli yi ke nye avumi ƒe amadede ŋu. kotokuwo le ɖeviawo gbɔ eye ganugbagba aɖewo hã le ɖeviawo gbɔ.

Ɖevia ɖewo do go aƒenɔa ɖe le dzidzɔkpɔkpɔ me eye woyi va kpla ɖee. Ɖevia wo dometɔ ɖeka nye ŋutsuvi yi tɔ ɖe wo gbɔ hekpla asi ɖe ŋgɔ. Nyɔnua ɖɔ gaŋkui.

Ŋutsu aɖe le ta kom eye takola hele ta kom nɛea ɖɔ kuku. Ŋutsu la bɔbɔnɔ zikpui dzi hafi wo le ta kom nɛ. Wo le ta kom le xɔ aɖe me yi ke ƒe amadedee nye ʋi.

Atikutsetse vovovowoe dzram wo le. Wotsɔ ɖo asi hele dadzram eye geɖe wo le kusi me. Aƒenɔvu aɖe hã bɔbɔnɔ nudzadzra la alo atikuawo ƒe ŋgɔ heda afɔ ɖe afɔ dzi le enu kom.

Nyɔnu la le nu tɔm le dzo dzi. Gagowo le egbɔ. Nutɔtɔ yiwo wotɔa ɖewo wokɔ da ɖe gagoe dzi. Enɔ atizikpui dzi eye kusi hã le egbɔ.

Amewo le sukuxɔme le nu srɔ̃m. Ɖeviwo hã wo le xɔa me le nu srɔ̃m. Nuŋlɔkpe yi nye nuŋlɔkpe yibɔ le woƒe megbe yi wokɔ nuŋlɔti kɔ ŋlɔ nu ɖe dzia wo le.

Wotsɔ atsikutsetse sɔgbɔ aɖewo ɖo asi hele dzadzram. Ɖetugbi vi eve wotsi aɖewo tsi atsitre ɖe nudzadzra la gbɔ eye atɔtɔ, aŋuti kple atiku vovowo hã ele eme.

Amea ɖewo nɔ sɔ dzi, nyɔnu eve ye le sɔa dzi eye ŋutsu aɖe yike do awu ʋe kple atakpui yibɔ ye le sɔa kplɔm. Nyɔnua ɖeka hã le sɔa ƒe megbe gake ya mede sɔa dzi o.

Ameha aɖewo le mɔ zɔm. Wotso le woƒe nɔƒewo heyina teƒe bubu. Ɖeviwo le eme. Ŋutsuwo kple nyɔnuwo hã wole eme. Wotsɔ woƒe agbawo le mɔ zɔzɔa me.

Ameha sɔgbɔ aɖewoe le gbedoxŋa gbɔ. Gbedoxɔa nye awusatɔwo ƒe gbedoxɔ yi woɖo atsɔ na. Eŋuwo le gbedoxɔa ŋku me. ame aɖewo tɔ ɖe gbedoxɔa ƒe ŋgɔ.

Ɖevi aɖewo yina etsi ku ƒe. Woƒe woamene yea yina etsi la ku ƒe. Wotsia tsitre ɖe tɔ la me hele etsia kum. Wolé tsikugagowo ɖe asi. Ɖevia ɖeka ƒe tsikugagoa nye amadede ʋie

Ɖetugbi aɖe le dzodoƒe le nu nom. Elé kɔpu kple gati ɖe asi eye nuɖagati aɖewo hã wotsɔ ku ɖe gli ŋu le dzodoƒea, nuɖanu bubuwo hã le egbɔ le dzodoƒia.

Ɖetugbevi aɖe le dziɖuɖu ƒe dzidzɔkpɔkpɔ me, eɖɔ fiakuku aɖe ɖe ta eye ɖekakpui aɖe hã le eƒe megbe hele nuƒomɔ ɖe asi. Nyɔnua aɖewo hã wole egbɔ eye wohã wole dzidzɔkpɔkpɔ me, ɖeka le agbalẽ vi aɖe ɖe asi.

Ɖetugbivi aɖewo lé agba aɖewo ɖe ta le atsyɔɖoɖo tɔxɛ aɖe me. Wota avɔ vovovowo ɖe akɔ eye wodo dzonuwo hã ɖe kɔme. Eɖewo hã do afɔkpa. Ŋu aɖewo le nɔnɔmetata la me wole ablɔdzi zɔ̃m.

Ameha aɖewo le ekuteƒe, ame ɖi ɖaka le wogbɔ, ame ene aɖewo bɔbɔ nɔ anyi eye eɖewo hã wodo awu yibɔ, eɖewo do kuku yi, eɖewo hã wodoa kuku yibɔ

Nuɖuɖu aɖe le agba me yi ken ye mɔlu kple ayii, yi woɖa tsaka. Abladzotɔtɔe le edzii. Sabala hã le edzii. Atadi yi wotɔ hã le nuɖuɖu la dzii.

Mɔɖaŋudɔwɔla aɖewo le dɔwɔm, ŋutsu wome eve wole edɔa me, wo katã kuku ʋi, ɖeka tsi tsitre eye ɖeka hã bɔbɔ le dɔa wɔm, dɔwɔmɔ geɖe ŋue wole dɔ wɔm le